Kanbonsi nayili ka bi ʒiya ka naa maa yɛ kantɛ ni bi kaya ni taada niɛma ka zaŋ shɛŋa vuli o zuɣu o gobila chinchin maa ka zaŋ shɛŋa pob o boɣari ni ka piri namda ka piri bini zuɣu ka doo ŋun ʒiya ŋo nyɛ ŋun yɛ chinchin piɛlli ka tabi o zuɣu

Niraba anahi n chɛna bi ʒirila ʒiya ka niraba ata kpabi bihi ŋun bɛ nyaangi ŋɔ gbubila katalɛm o nuuni ka ʒi kpalaŋa ka kpabi bia ka yɛ liiga dozim ka ŋun paya ŋɔ zaŋ bin ʒiɛ kpabi o bia ŋɔ ka gbubi kpalaŋ o nuuni ka doo ŋɔ tuhuriba soli na ka ʒi kpalaŋa ka mɔri bɛ bi nyaanga ni tihi

daa ni m-bɔŋɔ bɛ kɔhirila binwala binwala maa alaafee beni ni watamilo ni yelomilo ni leemu ni moongu ni kamantoosi nyaadua ni yuli ni alaafee

Gamo n niŋ ka paɣa ŋo ʒiya ka kuhura ka gbubi bia o naba zuɣu ka doo ŋo ʒɛ zuɣusaa ka ŋmaariba foon ni ka moto doya ka ŋunbala maa yɛ liiga dozim ka kuriya ka gbubi o puli ka chɛchɛ do bi nyaanga ka bihi ayi ʒɛya ka nyaɣi baaji nima ka bolfu bu bi zuɣusaa

Paɣa nʒɛ kpɛ ka bihi bob o sheeni gbuba bihi ŋɔ nyɛla ban yɛ liiga nima ka so bi piri namda ka zaŋ o nuu n niŋ o nyoɣani paɣa ŋɔ nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpara ka so jinjɛm ʒiɛ o ʒɛla dikpuni gbuni ka bi sabili namba sabila

Salima ka bi gbira ka ko biɛri ku dondoya ni tankpari ka tihi bɛ bi nyaanga ni zoya bin gbirili maa ʒɛnʒɛmi ka shab kuriya ka bi tooi koma niŋ taha maa ni n zali ka gbambihi gba ʒɛya ka koma bɛnbɛ di puuni

Bi gbirila salima ka ku siɣi ko biɛɣu ni ʒɛ bi gbina tariga ka yino maa yɛ liiga ʒiɛ ka di booi booi ka o nuhi ku larim bayaɣati ka yino maa zaŋ ŋmani n tooi ko biɛɣu maa kpaari niŋdi gbambili ni ka tihi bɛ bi nyaanga ka shab tam kunkuna maa zuɣu

Doo n ʒɛya ka yɛ chinchin liiga ka piri namdi muna zaɣ ʒiɛ n nyɛli chinchin maa nyɛla din porisi ka o zaŋ bini zaɣ dozim kpabi o boɣu ka kpa ninkpara ka pili woliɣi ka kolba nim ʒɛya di biɛla di kpaalɛ nim ni kpaalɛ nim ŋo maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi

Paɣa n ʒɛ duu ŋo o yɛla liiga ʒiɛ ka yɛ jɛŋboɣu pa di zuɣu ka kotulim kopu tam o nyaanga teebuli ŋo nyɛla baŋkom ka fulaawaasi nim tamtam di zuɣu o zuɣusaa ka diriti yiliyiliya zaɣ piɛla n nyɛli ka gbaŋ yiliya ka nyɛ zaɣ tankpaɣu

La sabinli n tamya ka boodiyɛ dibaanahi bɛ di puuni din bɛ gbunni maa kabigimi ka zaɣ munaa ta maa paya n ti pahi gala dibata ka bi wurisi zaham n niŋ di puuni ni manʒa ka naanzuu bɛ gbunni